Omusajja ng'avubira ku lubalama lw'ennyanja, akozesa ddobo okuvuba. Obudde bwa kawungeezi era enjuba egwa, ekitangaala ky'enjuba kikubye ku nnyanja, era yonna mmyukirivu

Abaana babiri nga bayimiridde omu yeesigamye ku muti era balunda ente ente ziri ssatu ente emu eri ku ludda olwa ddyo njeru ate ente ebbiri eziri ku ludda olwa kkono emu nzirugavu ate endala erimu amabala ameeru n'amaddugavu ziri awali omuddo omungi era waliwo n'emiti emitonotono.

Omusajja ng'ali ku ggaali eggaali agisibyeko ensuwa ennene ez'enjawulo ayitira mu kakubo akatono nga bw'azitwala.

Ekimuli ekya langi eya kyenvu enjuki etudde ku kimuli ekyo era erina amaaso amamyufu enjuki yonna ejjudde empumbu y'ekimuli eya kyenvu.

Abasajja n'abakazi ab'enjawulo nga mwe muli n'abaana nga bazze okusena amazzi waliwo ebidomola bingi bye beetaaga okusena n'eppipa bbiri ennene enzirugavu era ku mabbali awo waliwo ebizimbe ebikadde

Omusajja ng'avuga pikipiki ku luguudo olwa kkoolaasi. Ayambadde "reflector jacket" era ayambadde ne elementi. Ayita mu kitundu ng'oluuyi n'oluuyi kuliko emiti.

Abantu ab'enjawulo nga baliko we batudde bakutte amasowaani g'emmere nga balya mu bo mulimu n'abaana.

Embaata ng'eri ku nnyanja eyimiridde ku ttaka eriri ku lubalama lw'ennyanja ekitangaala kikubye kungulu ku nnyanja.

Ente eziwereko ng'ezisinga za mayembe mawanvu nga zirina we ziwummuliddeko ezimu zeeyaze ku ttaka ate endala zikyayimiridde ku mabbali awo waliwo ensiko.

Omusajja akuba bbulooka akozesa akatiba akafulumya bbulooka bbiribbiri buli lukuba atadde ettaka mu katiba akamu mw'agenda okkubira bbulooka.

Edduuka ly'ebyokuzannyisa by'abaana ebibajjiddwa mu miti muno mwe muli obumotoka, ennyonyi n'ebirala ebiringa ebyo abaana abambadde yunifoomu eza bbulu batambula nga bayita ku dduuka eryo era waliwo n'omusajja naye ayitawo.

Ebyokulya eby'enjawulo nga biteekeddwa ku masowaani ameeru n'amaddugavu ebyokulya bino bizingiramu ennyaanya bulokoli n'ebirala bingi.

Embogo zizze okunywa amazzi era waliwo endala bbiri ezisazeewo okutandika okulwana, endala zeetegereza bwetegereza ekigenda mu maaso.

Enkima ng'etambula ku kkubo. Ku mabbali g'ekkubo kuliko ensiko, ensiko eriko enfuufu; enkima eno erina kye yeekaliriza.

Ezzike nga liri mu kibira. Ezzike litudde ku kati akatono. Emabega w'ezzike waliwo emiti egiriko ebikoola ebya kiragala n'ebya kyenvu.

Ennyumba ez'amaduuka, ng'emu esiigiddwa langi eya kyenvu eya MTN. Mu maaso gaayo bataddewo kkuleeti za sooda era waliwo n'akayumba ka "mobile money." Eyookubiri yasiigibwa langi ya kiragala na njeru era batundiramu ngoye.

Ekiwuka ekinene nga kiddugavu wansi ate nga ku ngulu kiriko olwoya olweru kiri ku kimuli ekirina langi eza kakobe.

Olubalama lw'ennyanja nga lujjuddeko abantu abantu abamu bali wansi w'obumanvuuli ate abalala bali mu mazzi olubalama luli lwetooloddwa enjaziyazi era akasana keememula.

Abasajja babiri nga balimisa ente bbiri bazisibyeko enkumbi ekozesebwa mu kulima balima awaali wasimbiddwa omusiri gwa kasooli.

Abantu babiri nga bali mu lukuubo oluli wakati w'ennyumba bbiri. Olukuubo olwo lukutte enzikiza, mulimu kacaccalala w'ebintu eby'enjawulo. Ku kisenge ekimu bataddeko ekita ky'omwenge, kuliko n'akapande akaliko nnamba y'essimu.

Abasajja babiri n'omwana nga bali mu lyato ekkadde, eryabajjibwa mu miti. Batambulira ku mugga era mmabali g'omugga waliwo ensiko nnyingi.

Abakoleya abawerako nga bambadde obukoofiira obulinga obusiisira bali mu maato ag'enjawulo era mu maato ago bataddemu ebyamaguzi byabwe bye batundira mu maato ago amati amaato ago gaseeyeeyeza ku nnyanja era bali mu kifo kimu we batundira ebyamaguzi byabwe.

Omusajja ng'ayimiridde ku kittuuti era akutte mu nsawo. Ekittuuti kiri mu mazzi, atunuulidde ebinyonyi eby'enjawulo ebibuukira waggulu ku mazzi amangi era amazzi galiko amayengo.

Bendera ya Uganda eri mu langi ssatu. Langi eya kyenvu, langi emmyufu ne langi enzirugavu. Era wakati waayo bataddewo akanyonyi ak'eggwanga.

Abaana abawerako batambula mu kkubo nga basitudde ebidomola, era emabbali w'ekkubo waliwo omuddo oguwotose n'ogwa kiragala. Abamu batunudde emabega, abalala batambula butambuzi.

Envubu bbiri nga ziyimiridde mu mazzi nga ziriko bye zirya ennyange eyimiridde ku nvubu emu ku mabbali g'amazzi waliwo ensiko nnyingi n'emiti mingi.

Abakazi ab'enjawulo nga basanyufu bambadde embira eza langi ez'enjawulo bazeesibye mu bulago ne ku mutwe. Abamu ku bo baweese abaana.

Abantu abawerako okusingira ddala nga basajja nga bali emabega wa loole ey'ekika kya Isuzu bayita ku kkubo ery'ettaka era ku mabbali g'ekkubo kuliko ensiko ey'amaanyi n'emiti.

Abasajja n'abakazi ab'enjawulo nga bayimba abasinga obungi ku bo bambadde ebyambalo ebyatungibwa mu mbugo abakazi beesibye ensansa ku mitwe n'abamu bazeesibye mbiwato. Abakazi babiri bakuba eᵑᵑoma, emabega waabwe waliyo ekibira n'emmotoka awamu n'abantu abalala.

Engabi enkulu era ennene eyimiridde nga bw'etunuudde mu mbiriizi era eyimiridde mu muddo omungi ogwakala ne gufuuka ogwa kitaka. Okumpi n'omuddo ogwakala waliwo omuddo omulala ogwa kiragala.

Amazzi g'omugga nga gayira. Gakulukuta ku njazi era galiko amayengo ameeru. Okwetooloola omugga, waliyo emiti egyenjawulo era egimu gikoze ng'ebisaka.

Enjuki eziwerako nga zikuᵑᵑaanidde mu kifo ekimu zirina langi ez'enjawulo era ebibuto byazo birina ebikuubo.

Omusajja ayambadde essaati eya kyenvu eya musalankwawa ayambadde n'ekipale ekimpimpi asindika eggaali gy'atisse enkota z'amatooke eziwerako.

Omwami n'omukyala nga bali waggulu w'emmotoka ey'ekika kya Hummer bayita mu kibuga nga beesuuliridde bendera eri mu langi eya kiragala n'enjeru mu maaso gaabwe waliwo omusajja akutte bendera eyo ng'agiwanise ku muti.

Amayumba mangi ag'amategula nga gazimbiddwa ku kasozi akamu era ku ntikko y'akasozi, kuliko n'obunaala obukasuka amayengo. Waya az'amasannyalaze nazo nnyingi zitambula.

Ennyumba ey'akasiisira eyaserekebwa obulungi n'essubi. Ennyumba eno esiigiddwako langi ez'enjawulo omuli amadinisa amamyufu agalimu endabirwamu. Ate mu maaso waliwo langi eya kiragala. Ennyumba eno eri mu kifo ekiriraanye ensiko n'emiti.

Ekibira ekinene ennyo kyetooloddwa ensozi era nakyo kiri ku lusozi mu kibira mulimu oluguudo oluwanvu oluguudo olwo lwa ttaka.

Omufumbi ayambadde ettaaawo eryeru afumba ennyama agifumbisa oven, ennyama gy'afumba eyidde bulungi era emyukiridde agikyusa ng'akozesa akuuma akakozesebwa mu kkwata ennyama eba eyokya.

Olubalama lw'ennyanja nga luliko abantu abavubisa amalobo lukubiddwako ekitangaala ky'enjuba era abantu bayimiridde ku ttosi

Amasa ag'obutimba nga gateekeddwamu ebyokulya eby'enjawulo gamba nga bulokoli reedi ppepa yelo peepa ne bukaamulali obulala obwa kiragala era mulimu n'emboga awamu n'obutungulu obu obwaku obwa kiragala.

Enjovu eziwerako nga ziri ku ttale ezimu ku zzo zirina obwana bwazo ku ttale kuliko emiti egy'enjawulo emimpimpi era kuliko n'obuti obwakala.

Ekkubo nga liyita mu kifo omukolerwa bizinesi ez'enjawulo era liyisa ebidduka eby'enjawulo omuli boodabooda n'emmotoka ekifo kino kirimu abantu bangi era ku mabbali g'ekkubo kuliko amayumba ag'omugotteko.

Abalambuzi nga bafulumye mu mmotoka yaabwe okumpi awo waliwo omuti era waliwo n'olusozi ku mabbali awo mmaaso eri olaba kyererezi n'ekiwonvu ekirimu emiti egiwerako.

Omusajja ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu enjeru erimu ebikuubo ebya bbulaaka ng'asitudde ekibbo mu mukono gwe. Ekibbo kijjuddemu ebibala ebyeru.

Amalobo ataano agakozesebwa mu kuvuba gateekeddwa ku mmeeri eyakolebwa mu mbaawo, emmeeri eno eri ku nnyanja, ennyanja eriko amayengo.

Enkumbi n'ejjambiya eya bbulu nga biteekeddwa awo ava obbikozesa ava kkuba mavuunike mu nnimiro abiwummuzza awo ng'amaze okulima.

Empologoma ng'ewummuddeko era ng'erina ky'etunuulidde ekifo ky'erimu kirabika kirudde okutonnyamu enkuba.

Abasajja nga bali ku lubalama lw'ennyanja basika omuti oguzingiddwako obutimba nga baguzza ku lubalama lw'ennyanja. Ku lubalama waliwo akadomola akali mu musenyu. Omusajja omu tayambadde ssaati.

Ebivuga eby'enjawulo byoleseddwa, waliwo enngoma, amadinda n'entebe. Era ku mukono ogwa kkono mu mulyango wayimiriddewo abantu.

Omuyizi w'essomero omuwala ng'ayambadde bbulawuzi enjeru ne ssikaati eya kkaaki. Akutte ekitabo nga bw'addukira mu kifo awali omuddo ate ng'emabega eri waliyo emiti.

Essinzizo eddene eriri mu langi eya kiragala n'eya kitaka eggulu nalyo lirabika nga lya bbulu era nga liriko ebire ebitonotono.

Omuzungu ng'ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja akutte akati k'asimbye wansi. Ayambadde empale nnyimpi eya jjiini, ate era ayambadde essaati enzirugavu erimu obumuli obweru.

Akati akaliko obumuli obulabika obulungi, obumuli buli mu langi eyakakobe era akati ka kiragala. Obumuli buliko enjuki enuuna omubissi okuva mu bumuli.

Ennyumba bbiri enkadde ng'emu baagiseresa mabaati ate ng'endala baagiseresa ssubi. Zombi baazizimbisa ttaka na miti, ennyumba emu oluggi lwayo lwa kibaati ate endala oluggi lwayo lwa mbaawo.

Entulege ng'erya omuddo akaana kaayo kayimiridde kumpi nayo katunudde ku luuyi olulala omuddo gukaze kirabika kiseera kya kyeya.

Omukazi ng'atunudde, yeesibye ekitambaala eky'ekitengi ku mutwe, atadde n'omukuufu mu bulago, ayimiridde okumpi n'ekiti.

Ezzike nga lyewaniridde ku buti obutono mu kibira likutte mu kamwa emabega w'ezzike waliwo emiti emirala egirina ebikoola ebya kiragala ate ebirala biwotookeredde obudde bwa misana.

Ekinyonyi nga kibuuka mu bbanga ekinyonyi kino kiddugavu naye munda mu kyo mulimu ebyoya ebyeru kyanjuluzza bulungi ebiwaawaatiro byakyo

Ennyaanya eziwerako nga ziteekeddwa ku ssanja ennyaanya ezimu zengedde era mmyufu ate endala za kiragala tezinnaba kwengera.

Omusajja ng'ali ku lubalama lw'ennyanja ng'akutte eddobo erivuva ekitangaala ky'enjuba kikubye ku nnyanja era eyina langi emmyukirivu.